Mutambo wesinuka unowanzo kutambwa nevanhurume nenguva dziri kure nevanhukadzi vachivaraidzana. Kazhinji kacho vanotamba vachibhejerana mari. Varume vakangomira vachitarisa mukadzi ari kutamba.

Shangu tema dzakavharika kumberi nekumasure. Dzine rudzi rwejombo uye dzine twusimbi twuri kuonekera nechekure twunopenya penya padivi padzo. Dzine tambo dzokusungisa.

Michero inoratidza kuti yaibva zvokuti. Ine ruvara rwakandoita yero asi yakagadzikwa pashizha rine ruvara rwegirini.

Panzvimbo inokwirirwa mabhazi pakamira bhazi dzvuku. Vanhu vakamira vakabata mabhegi avo uye pane vanhu vemisika vanotengesa matomatisi nezvimwe zvakasiyana siyana.

Magaka eminzwa, ane ruvara rwe girinhi. Anoratidza kuti asvika nguva yavo yekudyiwa. Mana akaradzikwa pasi.

Miti yakarunda mudhuri wakakomberedza chivakwa chakakura. Padivi penzira pane marara ari kuratidza kuti aora. Uye pakati pemiti ndipo pane nzira inofamba nevanhu.

Mhuka mbiri dziri kumwa mvura. Dzine ruvara rwakando tsvukuruka uye irefu dzine huro yakareba.

Mudhorobheni munezvitoro zvakasiyana-siyana. Zvimwe zvinotengeswa nharembozha dzemhando yeaitero netekino. Vanhu vakasiyana-siyana varikufamba vachipinda muzvitoro izvi.

Pazvitoro zvitoko zvepanze zvinowanikwa mumarokesheni. Varume vaviri vakagara panze pechimwe chitoro pazvitina zvakavakwa panechimwe pakamira munhukadzi pamukova pechitoro.

Varume vaviri vakamira paguva racherwa. Mukati makaradzikwa mutumbi wakasungirirwa nemachira machena wenhumbi dzekumasowe. Pavarume vakamira umwe wacho akatopfeka gemenzi rekumasowe.

Imbwa mbiri dzakamira, imwe yakatsvukuruka ine bhadhi muhuro dzine, imweya kacheruke nemuswe wakati tsvukuruke kumusoro, kuzasi wakatochena.

Mbiya dzakaumbwa dzakaturikidzana nedzimwewo hari dzakaita doko dzakaumbwawo dzakaturikidzana. Dzose dzine ruvara rwakatsvukira.

Musikana akarukwa musoro nemiswe yebhiza yakasvukuruka. Zvichirembera zvichinoenda kugotsi. Rimwe hudzi rake rakakwenenzverwa pahuna.

Munzvimbo yedhorobheni zvakare mune tara isiri kuonekwa zvifambiso, nemiti kumativi kwemigwagwa nemotokari dzakaiswa kana kumira pasi pemimvuri inodzichengetedza kuzuva, padivi pezvivakwa.

Nzvimbo inogadzirirwa midziyo yemumba. Panesofa rineruvara rushora nerwakanoti svibirire. Firiji yakamiswa mudenga chena.

Shangu dzakavhurika kumberi nekumashure dzakawanda dzakatsvetwa pasi, dzimwe dzine ruvara rutema, dzimwe dzine ruvara rutsvuku, dzimwe dzine ruvara rwebhurawuni.

Danda remagetsi emasayisayi efoni rakatsvetwa panzvimbo ine miti huye migwagwa inofambwa nevanhu.

Munhukadzi akapfeka rokwe rine ruoko rumwe chete nerumwe rusina rakangodzikira. Rokwe iri rakasonwa nemicheka yemazambia.

Guva rakacherwa rakavakirwa mukati nezvitinha zvesemende . Mavhu akaunganidzwa kumativi kwaro asi hamuna munhu aiswa mukati .

Magaba ane migwaku kana kuti zvipunu zvekupakurisa. Zvinowanzo shandiswa pakurisa sadza mune dzimwe nzvimbo. Zvine ruvara rwebhuru zvimwe zvine ruvara rwakando tsvukuruka zvimwe zvine ruvara rwegirini.

Rukusheni rwakavakwa dzimba dzinoratidza kuti dzinogona kuwanikwa mumadhorobheni. Pane mugwagwa unofamba nemotikari nemisika iri padhuze nedzimba nemigwagwa yakapfirirwa nemapepa. Vanhu vari kufamba mumugwagwa imomo vachienda kwakasiyana siyana.

Munhurume akabata nzvimbo mumawoko nemucheka mutsvuku muhuro, gemenzi jena rakasungwa neruvara rwedenga risina makore. Padivi pake pane murume akapfeka chipika cheruvara rwedenga risina makure.

Masofa eruvara rwebhurauni nezvitsamiriro zvakachenuruka pakati pane chitafura chipfupi chitema chakagadzirwa chinhu pamusoro.

Bhaibheri rinoshandiswa nevatendi vanoyenda muna Jesu Kirisitu rakavhurwa rakatsvetwa pasi. Pamusoro perimwe divi rakavhurwa pakatsvetwa penzuru ineruvara rwakatsvukuruka yakanyorwa pane mumwe mutsetse mukati mebhaibheri imomu.

Vanhurume nevanhukadzi vakapfeka zvipfeko zvemutambo wetsviva, vamwe vacho vakabatirana mureza wenyika yeZimbabwe. Pamberi pakarunda zvitupa zvinoratidza kukunda kwavaita.

Muboora wava kunotsvukuruka mashizha zvekuratidza kuswava une manhanga matatu arikuonekwa achakasvibirira anoratidza kuti haasati aibva.

Pachikoro panodzidzira vana vemuzera wepuraimari nekireshi. Munhukadzi arikudhirowa chimudhori chine ruvara rwenhundurwa yaibva nerutsvuku uye miti padivi.

Mukomana wechidiki , anemusoro wakagerwa zvechizvino zvino. Pakati pemusoro pakasiiwa vhudzi risina kunyanya kukura, rakaitwa mitsara-tsara. Kwoenda kunzeve kwakaveurwa vhudzi rose, zvichinobata seri kwenzeve kuenda kugotsi . Anemhete munzeve dzake dzine ruvara rwe sirivha, uye muhuro make mune bhandeji jena.

Munhukadzi akapfeka hembe ine madonhwe machena. Ane vhudzi dema rakarukwa magodha mana nemiswe yemabhiza. Kumberi kwemusoro wake kune vhudzi rakamira mira.

Mhiripiri dzechirungu dzine ruvara rwemashizha neruvara rutsvuku. Dzinoshandiswa pakubika muriwo kuti uwedzere kunaka kwawo hadzivavi.

Muchero wakasvibirira unodaidzwa kunzi ngururu. Wakatsvetwa pasi nemhodzi dzasvisvinwa nhatu dzakatsvetwa parutivi, unodyiwa uchiitwa zvekumenyewa.

Miti iri murwizi neimwe iri kudivi kwerwizi. Mvura yakati shomekei murwizi urwu. Matombo arikuonekwa achibudira mumvura.

Shangu mbiri dzakatsvetwa pasi, dzakavhurika kumberi zvose nekumashure. Chitsiko chadzo chepasi chakayenzerana, idzo inhema dzine ruvara rwegoridhe pamusoro padzo.

Mukati medhorobheni panzvimbo inokwirirwa mabhazi. Pane mabhazi akamira nemakombi machena akamirawo. Vanhu varikufamba mumugwagwa vamwe vachienda kuzvifambiso zvakamira izvo.

Mafaira akamiswa musherefu yaanotengeserwa. Pazasi pane matsvuku koita ane ruvara rwedenga risina makore rwakati svibirei norumwe rwakacheneruka.

Mureza wenyika une ruvara ruchena kumusoro nekuzasi. Kwoita ruvara rwemakore rwakanoti svibireizve kumusoro nekuzasi. Pakati pane zvinonyorwa zviviri zvakafuratirana zvine ruvara ruchena.

Macheya nematafura akashongedzwa nemucheka muchena. Ndiro dziri pamusoro pematafura. Chivhiti vhiti chakatsvetwa mumba imomo.

Vanhukadzi vakagara pamatombo ariparuware. Vamwe vari pakadzikira vamwe vari pakakwirira. Vamwe vakapfeka ngohwani dzekudzivirira zuva mumusoro. Pane vakomanawo vatatu vakamirawo neche kune rimwe rutivi.

Mureza wenyika une ruvara rutsvuku kumusoro rweyero pakati nerwegirinhi kwekupedzisira kwarwo. Pakati pane mucherechedzo wezvitsvuku nezvebhuruu zvakare.

Mukomana wakapfeka hembe dzemutambo tsvuku dzisina maoko, uye wakabata bhora remutambo webhora zvekare.

Matombo akaita madiki neakati kurei akapararira nezvikwenzi nemiti zviripakati nepadhuze nematombo iwayo tuhuswa tudiki turikuonekerawo pasi.

Munhukadzi akapfeka hanzu tema, inotangira muchiuno ichidzika kumakumbo. Kumusoro, kumusana kunedzinoita secheni chena dzakandosunganidza dzinoratidza kuti dzinondopota mberi kwake.

Maruva ane ruvara rwemiti kana ruvara rwemashizha akati svibire. Ari kufamba nemudhuri weimba kana kuti mudhuri wechidziro. Ane mashizha madiki.

Keke guru rakaturikidzaniswa ari maviri pamusoro paro parikudururwa zvibhora bhora zvakaita sezviwitsi zvinodyiwa zvimwe ndezve chokoreti

Mukati reguta redhorebheni, vamwe vanhu vakamira, vamwe varikufamba vachienda kwakasiyanasiyana, miti yakakura ichienda mudenga irikuoneka mukati medhorobeni iri nezvivakwa zvakakwirira.

Vanhu vakapfeka zvipfeko zvichena zvekumasowe. Vanhukadzi vamwe vakagwadama pamberi, varume vakamira nechekumashure . Pane kamwana kakamira pakati huye vane kwavakatarisa vose.

Zvuma zvakaturikwa kumadziro mudenga zviine ruvara rwakasiyana siyana. Zvimwe zvine ruvara rwenhundurwa dzaibva, zvimwe zvine zvitema , zvimwe zvine ruvara rwedenga risina makore, zvimwewo zvine ruvara rwutsvuku.

Munhenga murefu wakatsvetwa pasi. Uneruvara rwakanosvibirira kumutumbi waro. Kumucheto kwarinobatwa narwo rwakati chenerukire. Pazasi pemunhenga pane shizha rinoratidza kuti raoma.

Nzvimbo yakashongedzwa neruvara rwegirini. Pane roni pasi ine ruvara rwakasvibira. Kwozoita miti yakati rebei yakakomberedza roni.

Bopo rakachekwa nepakati, rakaibva. Rine tumhodzi tutema mukati netumwe turi kudonhera pasi pamusoro pemashizha egirini.

Motokari chena yakamira mumugwagwa. Inoratidza kuti imhando yechipipi chinotakura vanhu mumaguta kuendesa kunzvimbo dzakasiyana-siyana.

Zvuma zvine mavara matsvuku, egoridhe, matema zvakaiswa pasi nemhete dzakafanana ne zvuma dzakanamirwa muzvipepa zviri kumazviro

Chikepe chinofambiswa mumvura chine ruvara rwakacheneruka chiri pamadziro emudhuri weimba.

Mukati mafuta reHarare, munezvitoro zvakavakwa, nevanhu varikufamba vachipesana vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana.

Mhete dzemarudzi akasiyana siyana dzekuisa munzeve dzakatsvetwa pachivezwa chichena. Pasi pane zvimwe zvekushongedza muhuro kana mumusoro mevanhukadzi.